Manaa fi mana jireenya, manni iddootti namoonni itti jiraataniidha. Kunis immoo wanti isa addaa taassisu nama qofatu mana ijaarrate jireenya isaa keessatti gaggeeffata. Akkasumas immoo manni kun daldalaaf ooluu danda'a.